Ah bus na biso mpe eza na molayi awa, eza molayi makasi eza soki ya ko telema soki eza nde ya kokende ke ozela nde bato baya kokota na kati.

Ndeko na biso ozobanga ta motuka te motuka ya mark e prado eza ya kotelema me shofer aza na kati te me pembeni wana eza na ndeko na biso mosusu ya mobali oyo aza ya kofanda na ndeko na biso aza ya koleka kaka aotala motuka yango na mosika.

Awa eza bandeko babengaka bango na monoko ya lopoto ba athlètes mosala nabango eza Kaka KO kima basalaka molongo po bakima ba Mona mutu akozala ya liboso.

Bandeko na biso ya mibali. Tala je yango elengi ya baskete ndenge bao beta na bango. Baza ko sepela makasi oyo kobeta na bango baskete.

Oyo eza ba mbeto, awa eza ba mbetu. Na moni eza misato. Moko eza likolo ya mosusu. Soki totangi yango, omona eza misato. Odure eza na kati ya sale, ou bien eza na kati ya hopitale.

mokonzi ya mboka france ambona ye macro aza na bapaya na ye baoye azoyamba abanemi moko apesi mboto pe maboko ekangami olinga kotika ete

Ndeko na biso ya masi aza na ye ya kotelema pe ya otala lokola olinga bakanga ye bafoto eza kaka ye moko ya azasaki na zando na omona bamwa biloko nsima na ye ya koteka.

Awa na lokoto na biso ya kimindele balobaka yango dessin animé ya mima d amoni bandeko na biso mibali be soso ya mobali soki bazosala nini soki bazosala mwa discussion po batala ndenge nini ba bakoliya ndeko na biso ya soso ya mobali nayebi te mais suka suka kaka il faut baliya ye.

Awa tomoni eza na kati ya ndako eya salon, me moto azo monana na kati te on dire bato yango nyonso ba kendeki na bango misala, na moto ya mosala asi abongisi salon asali on dire pe abimi moke awa pe azo lamba biloko na kati ya mafiga.

Ndeko nabiso ya mobali pe na mwasi batelemi Kaka devant porté nabango na ndako ondire eza nanu chantier bazo kotonga po naomona porte yango eza na ba rideau te eza Kaka yakolata mutakala.

Bandeko na biso ya mibele bafandi aza kosolola emoni moku na bango nde aza ya koloba bandeko na biso pe mine baho bafandi na ye baza koyo.

Yango mwa mbeto na mwa etagere likolo na yango kaka na kati ya mbeto, mbeto yango esali neti ba tandi yango nde libanda po naomona na mosika pe mwa mutuka pe moto atelemi pembeni ya motuka wana.

Bamoni bana basi mibale, moko aza ya kofanda mosusu aza ya kogunzama soki bazo rêve nini soki bazotala nini na yebi pe te!

Awa tomoni eza na batangausi ba mwa carote, onion mwa chu na bapome eza nango soki mutu yango azo linga nde asala mwa jus na yeba biloko oyo nyonso akoki kosala jus.

nakanisi oyo nazomona awa eza nango a bendela me ekokani ondire eza ya afrika elingi ekokana soki na senegale soki gino soki cameroun nakanisi

ana omona eza eloko moko soki kenkairi eza esika batekaka bamwa ya pare moko ménagere amona mpe barolonge eza ya kofanda wana na bamwa ba biloko ebele baflashe diski na mituka echwer mwa ba biloko ebele eza nyangwa

Bandeko na biso misato ya mindele moko aza ya kokita akokitaa na mpepo esali ndele mwa mpepo na biso eoti kokuma siko nde bango babandi deja kobima. namoni ndeko na biso ya mondele aza deja ya kokita.

Ko na biso mibali pe bana namoni baza ya kofanda baza ya ko sambela to bao landa nde mosakoli ya nzambe, namoni pe ba mosusu baza likolo na ndako ya likolo kuna baza ko tala bango.

Baninga bamelaka potopoto na kati ya copo oyo ozomela ngo nde na kati ya molangi, po ndeko na biso ya mobali eza na mwa molangi moko esalisaki mwa miliki nde eza na kati, nsima na ye pe baninga na ye mosusu baninga mitano, misato baza kotelemisa maboko mosusu pe aza na kopo azomela mwa eloko.

Mikonzi ya mboka na moni ba tieli bango na mwa tapis ya honeur wana pembeni na bango pe mosali ya nzambe eza wana e sala on dirait eza na bapaya moko ba yaki ko yamba .

Motuka ya monene makasi ,ya camion n'a langi ya lilala na Langi ya mwindu, na mopanzi mususu camion n'a langi ya pembe.

Maman ya nyoka ba bengaka yango cobra nazomona Kaka nase nayango likolo esika mutu tozokomona yango te sokî eswi yo okoki KO kufa .